Keetha gidon daro asati issi matan shiiqi eqqi beetishin ha asatappe sinthe baggara nam'u indeti saro imetishe beetetes ha indepe issiniya kumetha karetha mayo mayada gaathara bootha shurabe mayadus.

Baacettidi shuchan keexetti beettiza haathe oykkiza miisha dishin ta hathafe giddo baggara guutha miishara pude haaththey talo guppishe beettees ta haatheyka keehippe boothi beettees

daro kuwaase kaastanchati issi denba bestan okkidinne eqqi beettishin haasatappe sinthe baggara misilen nam7u attuma nayti idimetti beettettes ha idimettida naytappe hani baggara istay izeta kushen oykkides

daro asati dumma dumma miishata kaame bolla kesishe beettishin ha daro asatappe issi gutha nazi kaameza hu7en kezidi dumma dumma yarkanetanne hara miishata kessishe beettees garsenka hara halaqati deettes

Nam'u biyotan akki beettiza haathtetinne ha haathtetappe guye baggara shuchchan keexxettida keexa beettishin ha keeththafe sinthe baggara haathteti salo uppishe boottidi beettetes kahaaththetikka issi kalen birdettida.

daro asati maaran eqqidi beettishin ha maaran eqqida asati kumeththa dere woga mayo mayidi bettettes ha dere wogamayoyka sunthan dunguza geetetti xeygishin ha dunguzazappe bollara afelakka mayida

Daro guutta naytinne dumma dumma miishati issi matan beettishin ha issi matan beettiza miishatappe guye baggara gita shuchchan ootettida keeththaynne cilela misati beettettes nayta sinthanka madabarara dumma dumma miishati aadhdhidi deettes.

Daro asati issi keeththa giddon utti beettishin haasatappe sinthe baggara issi addey xaraphe bolla uttidi biradhdhen gede bessishe beettees ha addeyka issi kushera xarapheza oykkides.

Kawo ootanthati poolisetinne dumma dumma asati issi mata shiiqi beettishin ha issi mata shiiqida asatappe sinthe baggara pooliseti eqqida guye baggara cilla mitatinne qeeththati beettete

Denba bessan daro asati macatinne addeti utti beettishin ha addeta sintan kaththati dumma dumma boottan beettettes ha kathatikka zo'onne cilila xalaphe bolla deettes.

daro macatinne booththa addeti beettishin ha macatappe guye baggara cilila uta giza gammo dere woga kathi beettishin ha kathafe sinthe baggara oyddu addeti gammo dungoza maydi kushan xambaro oykkida

Heehippe denbati eqqida bestan diza owaase kaastanchata istife shiishshidi misilen bestishin ha misileppe sinthe baggara heedzdzu nayti eqqidi galal,o kumetha maromay beettishin idetappe nam,ati idimettida.

Oyddu issiso asati issi matan maaran eqqi beettishin ammaaran eqqi beettiza asatappe pude baggara dhoqu wuydi keelay woddidi beettees ha woddida keelay dumma dumma maata keeththata buucci efidi beettees.

Haaththe worko abba geetettiza keehipte akki ekkiza haaththe shiiqotay beethtizason ha haaththafe heni baggara cilila mitati aafotinne dumma dumma shaarati beettettes haaththeka keehite aaho.

Be qofa asati birshiza bootan zaroro asati issife utti beettishin haasatappe dhade baggara issi karetha koote mayda addey gede bishe beettees pude baggarakka issi macanaya eqqadus.

Keehippe daro kawo oothanchatine dumma duma dere woga nagisiza asati beetizaysa gidishin asatape gede baggara issi macca naya nam'u kushen xaraphe oykada haasa'awus.

Daro kawo osanchateti issi ketha gidon c'ugan c'ugan utidaysi betishe he asatape ha asatape sinta bagara hani utida asay karetha kote ma'id betes ha adezape guye bagaraka issi police bota mayo mayides.

Issi boot ekiza adey issi kethan uxid xaraphe bolla 2 kushe Hera haane hara gede gede wothid betishn ha Adeyka bollara boothunne gido bagara gamo dunguzara walaketida mayo mayides.

Usupun inddethi issi keeththaa giddon uththi beeththishin ha uththida asathape garssa baggara ogee zo7o gidizi beeththees; ha uththida asathikka kumeththa booththa qamisaa mayidi uththida.

dere cimmata assati gammo dunuguza mayiddi iza bollara afila mayi betishini ha asatape issi aawayi koshe kehipe dhoqu othida misha oyikidi hasayishe betesi ha asata sinthani issi adeyi afala mayidesi.

Dere wogga biponichisidda cima woyi calla assati eqizayiti ichashu gididi eqidi dishini ha ichashatappe hedzati dunuguza bollara afala getetizatissa botha mayo mayidi betetesi

Issi inddiya koshe keehippe dhoqqu hissti sisiza miiishsha nam''u kushen shiishsha oykkada haasayashe betawus ,ha inddiya kumeththa boththanne Gammo dungguzza mayadus.

daro asati bootta oyde bolla utti beettishin ha asatikka wure indo woykko maca gididi beettettes ha macatappe sinthera uttida heedzdzati kumetha gaammo dunguzanne boothta walakettida mayo mayida

Daro kawo oosanchati issi mata shiiqqi beettishin ha kawo oosanchatappe guye baggara keehippe bootti ekkiza oyddu tohora diza kaamey beettes ha keeththatappekka guye baggara cilila miiththatti dumma dumma uuththa hayththeti de'ettes

Dere woga qimati poolisetinne dumma dumma kawo oosanchati issi maaran utti beettishin haasatappe guye baggara issi karetha ma'o may'dadey nam'u kushe idimmidi eqqi beettees.

isti qofa qacho birshiza keeththa giddon daro kawo oosanchati utti beettishin ha kawo oosanchatappe sinthe baggara pudethara uttida isti addey qoodhera be dere woga dunguza halides

garo kawo oosanchati issi qofa birshiza keeththa giddon utti beettishin ha asatappe gaanna baggara sinthira uttida addey zo7o koote may7di gaattara bootta shurabe may7di beettees

keetha wola doyada issi gootta naya mayo guutta mayo mayada wotta beettishin ha naye sinthen gashara iqati beettettes. Izis dade baggara guuta guutta mithati deettes.

Issi ketha giddoni katha athiza misha bollani dumma dumma puloti betishin ha pulotape xadde bagara nne ganna baggara asati iza bolla utiza oyide getetida mishi cugani cugani desi

Kehippe be'anes lo'iza haththeti gogishin haa haththezi yidi wodhdhiz botappe pude cuwayi salo denidishshe betees.izappe hani bagara issi macanayi tophphiya banidira Giza Gita afala mayada eqadus.

Issi bena keehipe lo7iza bessa dumma dumma qorothinne kaththaa oykkida beththishen ha miishshathape ganna baggara oyde geetheththida asiiza bolla beeththees; duge bagara keehippe cilila maathathi deethes.

Keehippe quxuren dariza asati dumma dumma dere woga mayota mayid tambure baqishe betetes, ha asatika be daban cilila maatata qachid kumetha bootha mayo mayid de'etes, ha asatappe guye bagraka dumma dumma cilila matay betes

Hedzu asati issipe eqidi betishe ha hedzu asatape nam'ati macashin macatika isike pixidi gitas betetes izetape gana bagara issi adezi kumetha apalanne qofe wothides

Kehippe lo'iza guththa maca nayti issi matani shiqi utti betishshn ha maca nayitappe xade bagaranne gana bagara guththa nam'u atuma nati betetes atuma natapekka guye baggara gitta miththay de'es

keehippe gitati ekkiza cilila maata giddon karimi doossa qoodesora boottinne zokko baggara kareti dizaara kaceynne hayde gita gididara eqqa ha xeellashe beettawus izippeka guye baggara cilila mitay deees

asati issi kare shiiqidi beettishin ha asatappe daroti dere woga cima asata geetettishin ha cima asatappe issi addezi afela may7o may7di hu7en puuluntay dizay beettees hanko kawo oosanchay kushe dhoquuhissidi haasayees

Katha woykko maadda eqaara sinthe aattidi dumma dumma izara metettiza katha gommota issi bolla shishidi beettishin ha kathati sollo phuuphphulleule dumma dumma miishatinne santheti de'eettes.

Solo geetetiza katha qommoy dumma dumma izara meetethiza dukiza miishatinne hara hara zo'o kaththa qommoti issi bolla shiiqi betetees. Ha soloykka de'os waana miisha giddon utidees.

issi denbati ekkiza bessan dumma dumma keeththati shuchchatinne shuchchafe ooththettida meqomeqo miishati beettettes ha shuchchatappe pude baggara mithatinne dumma dumma keeththati deettes

Buuxappe woyshafenne dumma dumma miishafe oothettida keeththay beettishin ha keeththafe gu'e baggara uuthu geetettiza gammo dere wogan kathas maaddiza miishtay beettees.

Issi addey gaammo dungoza qoodhera halidi qoofe woththidi daro koosheta dhoqu isti siissiza miishata be sinthan woththidi haasayishe beettees haaddezappe buye baggara pirdatinne dumma dumma maata keeththati beettettes.

issi keeththa giddon asho geetettiza kathay sintha adhdhin dumma dumma izara metettiza miishatinne dhim7ettiza miishati beettishin ha asho bolla oyddu mashshati oytasoy kareth gididayti beettettes.

Issi aaya dumma dumma xoossa keeththan too'iza miishata bayzashe beeettishin ha aayeppe guye baggara gibabetinne eqa bayziza keeththati beettettes haayeyppe xade baggara issi indeya afela may'adus.

Nam'u addeti issi baacetida haaththa matan ekki beettishin ha addetappe issi xare baggaray qoys mixi kushen oykkidi booththa ku umetha man maydi beettees haaththayafe guye baggara dumma dumma cilla misati beettetii.

daro asati isti keetta giddon shiiqi beettishin ha keetta giddon diza asatappe dhaderapude macanayti ku7en bootta goospe wothtidi kumetha marumay beettishin xhaderapude nam7u addeti eqqida

mitha garsan uydey xarapheynne dumma dumma tukke uyiza miishasi beettettes ha tuke uyizayta matan gaden ilila mitha haytheti laalettidi beettishin izatappe guye baggara gita gita mithati deettes

isti addey gaammo dere woga may7o woykko gammo dunguza geetettiza may7o may7di manaxire wothtidi beettishin ha addezappe guye baggara keehippe isti kare shiiqida birday birdettides

Keehippe dariza dere woga mayotinne qoodheppeso gakkiza mayoti dumma dumma misile bolla mayti bettettes ha mayotikka boothtu karetinne dumma dumma medho may'oti de'ettes

Daro asati issi mitta garsan utti beettishin ha asatappe issi addezi haara gede simmidi qoodhen gammo dungoza asala qachidi beettees ha asatappe xade baggara pude issi addey bortashorabe maydi uttides.

Issi keetta giddon aawati aaytinne guutha nayti beettishin ha asati issi mata shiiqidi katha worko madda gizayssa mishe beettettis hasatappe guya baggara dumma dumma kathata oykkiza miishay deees.

dhoqan dhoqan pude kezi biidi maata keeththati keexetti beettishin ha keeththatappe heni baggara usukun hane baggara usukun gidi beettishin giddora pudetha kessefiza ogey dees

Issi daro misha athiza adey bee kushenewaraqata oykidi botha shurabe gathara mayidi ha shuraba bollara karetha kotte mayidi eqides ha adey kehippe ufayetidi micishe qilim'i betes

Keehippe cilili ekkiza bessan pude baggara ogera daro kawo oosanchati issife cugan cugan bishe bettetes ha cugan biza asatappe pude baggara cillila birdan birdettida aafo bessay dees.

daro kawo oosanchatinne dumma dumma asati kushe dhoqu histidi beettete ha dhoqu hissi beettiza asatappe sinthe baggara uttida issi karettadey karetta kootenne bootta shurabe mayde

keehippe paydon dariza macca naytinne attuma nayti beettishin ha naytappe gede baggara horphile geetettiza guutta saatin isti bessafe hara bessa efiza miisay beettees ha naytikka be maara maaran eqqida.

Bolla baggaranne garse baggara keehippe bootti ekkiza miishi beettishin ha bootti ekkiza miishafe giddon salo samaye misiley beettees ha salo samaye misila giddonka boottara suufey xaafettidi deees.

Daro asati dumma dumma yetta yexxishe beettishin ha yexxiza asatappe sintera eqqida heedzdzati beettishin heedzdzatappe nam7ati maca issa adde gidi beettees hasatappe hani baggara daro nayti eqqida.

Koronththee issi bessappe hara bessaa ehiza gita miishanne ha githa miishshaa oykkida adussa miththay beeththees;izappekka guye baggaara keehi aduqqi ekkiza ilila miththathinne dumma dumma miishshathi beeththees.

Hezdu asati issi ketha gidon utidi be xafiza misha nababishe betetes ha nababiza asatape nam'u adeti bota shurabe mayidi issi adey karetha shurabe mayidi utides.

nam'u asati issi keeththan utti beettishin haasatappe guye baggara cilela mithay beettees izetikka bemobaalen oykkidi laggeta ufaysiza miisha beyoos giidi xeellishe bettettes

xililanne zo7o misileppe garsa baggara tophiya koronte go7a giza miishi xaafetti bettishin ha xaafettidaykka galal7oninne zo7on xaafettidi uttides

daro kawo oosanchati dumma dumma dere woga mayota may7di qoodhera dunguza halidi beettishin hasatappe issi addey teehete aakki ekkiza botta qoofe wothi beettees haasatappe gure baggara dumma dumma keeththati deettes

isti ze7o kaamey deexxo miish issi beyssafe hara bessa workko dhoqa heera kessiza kaamey issi miishske poronte oykkiza gita miishe kessishe dees hakko makinappe garse baggara istizadey eqqides

Heedzdzu asati issi ooso keeththan geli uttidi karetha oyde bolla utti xaafishe beettishin ha heedzdzatappe nam7ati maca gidishin issi nazi adde gidi beettes. Ha macatappe issiniya zo7o koote mayadus.

Shuchchafe oothettida keehippe gita keeththa sinthan issi addey guutu nam"u toora diza kaame laaggi bishin ha kaameppe ganna baggara issi indeya be naa guutu goychchada beethtawus ha indeyfe gaanna baggara goyshan oothettida miishay deees

nam7u kawo oosanchati issi ooto keettan utti beettishin ha kawo oosanchasappe ganna baggara uddoys gammo dere woga qoofe woykko dunguza qoofe wottidi dishin xade baggara doys manaxire wottidi beettees

Keehippe cilili ekkiza denba bessan nam7u asati eqqi beettishin ha nam'u asatappe issinya maca gidishin issinas adde gididi beettettes haasatappe guye baggarakka gembo giza katha aytey beettiyees.

Issi kaame misiley beettishin ha kaamezappe xade baggara issi macanaya bootta shurabe mayda kareta bolale gixxabeta idetappe heeni baggaranne hani baggara nam'u asati kushe dhoqu isti oykkida.

issi shuchchafe oothettida keeththa bolla mastotey karet gididayssafe sinthe baggara misilen dumma dumma katha misileti beettettes ha misiletikka katha keeththa giidi xaafettida

issi addey kareta qoofenne kareta kumeta may7o may7di manaxire ayfen wottidi lo7athi karaso xeellishe beettes haaddezappe guye baggara keetta misiley de'es

Issi ze7o kame sintha baggara misilen tama kohappe attana giza soofey xaafeti beettishin kameza sintha baggara dumma dumma asatinne pooliseti beettetes.

Oydu asati issi keetha gidon maara eqi beetishin ha oydu asati kummetha kaaretha koote, kaaretha bolalenne kaaretha tooni adhiza miisha aathi beetishin izetappe issinazi gue bagan kezides.

Ogen hezhu issi maedho bootha kameti beetosona ha kametappe gidon diza bootha kamey matara issi addey issi kushen mithi oykidi hanko kushan hashe bolla mithi tookidi bees

Shuchappe osetida kehippe lo'ya keethay sinthan kesatura dumma dumma asati ha keyishenne gede gelishe ha geliza asa sinthan tophiya bandiray dhoqu gidi qaxishe bettes.

Issi shuchappe othetida Gita ketha sinthan cilila Mata gidon bootha nayt issi medho medho mayo mayid betishn ha mayoyka medhon kumetha zo'onne salo samaye gidid betes.

heedzdu kawo ootshanchati keehippe lo7iza bestan beettishin ha heedzdzu kawo oothanchatappe nam7ati adde gidishin issiniya maca gida bettawus ha maceyakka kometha karetha may7o mayadus

keehippe gita suctchafe ootettida keeththay beettishin ha keeththazi ganna baggara zo7onne xade baggara gooththa gididi beettees ha keeththa sinthan nam7unne heedzdzu gita mithati beettishin ha mithata garsan guutha gootha cilla maatay dees

Issi keehippe gita shuchafe oosettida keeththafe sinthe baggara hedu kawo oosanchati eqqi bettettes ha asatappe giddon diza addezi talo samay bolalenne bootta purabe mayides

daro asati de cugan cugan eqqi beettishin ha cugan eqqida asatappe issi addezinne issi maca naya sinthe kezidi beettettes ha sinthe kezidi beettiza asatappe issi macanaya kumetha booththa mayo may7adus

maatay keehippe cilili ekkiza bessan birdaynne dumma dumma keeththati beettishin ha keethtafe xade baggara dumma shaaratinne hara hara miishati bettettes ha keethtayka shuchchan garsera keexxettidayssa

keethta giddon issi qofa birshiza asati issife shiiqidi utti beettishin ha asati daro bootta mayo may7di beettettes ha bootta mayo may7da asatappe sinthe baggara xaraphe bolla dumma dumma silkenne dumma dumma miishi beettes

keehippe aakki ekkiza bessan kaameti cilila mithatinne gita gita keeththati beettettes ha aakki ekkiza bessafe pude baggara dhoqu giidi dumma dumma aafotinne bocheti beettettes

shuchchafe oosettida keehipte gitati ekkiza keeththay beettishin ha keeththafe sinthe baggara daro asati ogera hanthishe beettetes asata sinthan issi wode kaamey sinthara addey togidi bishe beettes

isti keeththa giddon daro asati beettishin ha daro asatappe sinthe baggara eqqida heedzdzu asatappe giddon isti addez manaxire ayfen woththidi karetha kootenne booththa shurabe maydi kiise kushen naaqidi beettees

Issi addey issi kushe zalaphe bolla wottidi kooshe dhoqu histi siissiza miisha koshicha kushen oykkidi beettes addezappe guye baggara cilila mithatinne keeththati de'ettes.

gita koheththa geddon addeti koshe sinthi axi idimmidi beettishin haaddetappe haara gide simme eqqida issi addey botta mar maydishin dhade maggara pude simmoy karetha koote may7ides

Usupun addetinne nam'u macca nayti issippe beetishin macca naytappe issinaiya lanqqe bagara eqqa beetishin hankko issiya gaaththan beetawus. Ezatappekka guye bagara booththa keethay de7ees.

mitha garsan daro asati issi mata shiiqi beettishin ha daro asatappe heedzdzati dere woga boncisiza workku poolise geetettizayta gidishin hankoyti kawo oosanchati izeta matara beettetes

daro asati addeti indetinne kawu oosanchati issi keetta giddon uttidinne eqqi beettishin ha asatappe issi bootha afela mayidara nam'u kushe salo dhoqu histada haasa'ashe beettawus

Kawo ootanchati issi matan shiqidi utti beettishin ha uttida asati be maaran sinteninne guyen gididi uttida izetappe ganna baggarakka mule attumanayti utti dishin xade baggara giddon issi macanay uttadus.

issi keeththa giddon xaraphe bolla duma duma dhaaleta wottidi kare dere asatinne tophphiye asati beettetes haasatappe bootta kometha may7o may7ida oyddati kare dere asata gidishin ha oydatappe heedzdzati attuma istina maca gididi beettettes

Daro kawo oosanchati dumma dumma qommo mayo maydi beettishin ha asatas gaatta baggara diza puraben bolla yiste misiley beettees ha asatikka dumma dumma donguza qommo qoodhera yeggida

Issi botta geliza keththa maliza gelo bottay ketheti bettishin ha keththappe dugge bagara dumma dumma c'ilili mithatine gana bagara c'ilila miththati bettetes

Poliseti maranni eqiddi kushshenni gupe gupe oyikki betishshinn haa polisetappe guye bagara kehippe besayi kehippe dhuminne karettidi betees

Dere woga ci,mati woyiko kawo osanchati duma duma asati betishin izappeka guye bagara kethayinne c,ilila mitha ha asatappe nam,atika manaxire ayifen wotida

Issi thamaare keeththay beettishin ha thamaare keeththaafe sinththe baggara booththa misilethi beeththeeththes; ha misilaappe guyeraa toophphiya banddiray qaapheththi beeththishin ha toophphiya banddira mathan githa githa miththathi keehippe cilili beeththeeththes.

Shuchchafe woossettida ugen geeshshatetta naagiza nayti ogefittishe beettetes ha naytappe xade baggara issi addey mobaale kushen oykkidi heette matara gede aadhdhi bishe beettes.

Issi tamaare keeththappe sinthe baggara misilen yiidi eratetha poo'on ekkite giza miishi xaafeti beettishin ha tamaare keeththan giddon miththatinne tophiya bandirati beettetes.

keeththa giddon dere woga mayo woykko dunguzanne booththa afelay isti bolla ootettida gabareta misile bolla istibetetis ha mayotappe dade baggara karetha mayo may7ida ddey eqqides

issi oge goyiza keehippe wolqama kaamey oge baasishe beettees ha kaameppe guye baggara keeththatinne domma domma cilela doozati beettettes

daro kawo oosanchati issi mata shiiqidi denbati ekkiza bessan dishin kawo oosanchatappe heedzdzati keehippe akke ekkiza qoofe woththidi beettetes hinko asati dunguza qoodhera yeggida

denba bessan issi maata keethte beyanas lo7izay keexxetti beettishin ha keeththafe guye baggaranne ganna baggara ilela mitatinne uuttati beettettes

birdan birdettida keeththa giddon daro dere cima asatinne kawo oosanchati beettishin ha asatappe guye baggara hara hara asati uttida sinthe baggara uttida ichachu asatappe nam'u asata hu'ey bo'a

bocheti ekkiza bessan issi addey pollay woykko zaray zarettida bessan xade lanqira eqqi beettees ha zarayka iray bukkida wode biitta haroy meeconta mala naagidayssa

issi addey koronte issi bessafe hara bessa efiza mita bolla kezidi ta koronte qachishin hanko goddu asati bude iza dapi oyqid eqqida

ichashu asati keeththa giddon beethtishin ha ichatatappe nam7u addeti bootta shurabenne bootta koote may7ida adde tappe ganna baggara issi addey saloshsa may koote may7di guye simmi xeellees

daro asati badala santenne dumma dumma miisheta giddon eqqidi beettishin hayqqida asatappe istinas beitta bookkiza miisha oykki eqqides izappe xaze baggara cililakku may7o mayiday ookkides

Keehippe beyanaz lo7iza katha keeththay beettishin ha katha keeththatas lanqen lanqen gita gita mithati deettes katha keeththata giddon xarapheynne lo7o loo7otetha oydey beettes.

Amarsara keehippe korontey bessa po issi ekkiza bessan daro addeti indetinne dumma dumma kameti beettettes ha kameppe bu'e baggara cillila doozay deees

wora giddon dumma dumma xoossa Keeththati beettishin ha xoossa keeththatappe geeshsha baggara asati ha ishe beettettes hasata sinthanka cilila maataynne birdati beettishin birdafe sinthe baggara keehippe gitamithay deees.

Gita keeththa sinthen dumma dumma lo7iza may7o may7ida asati eqqi beettishin ha asatikka kawo oosancha ha kawo oosanchafe issi ha mata shiiqi beettiza addey gaammo dunguza may7des.

Issi keththappe ha keziza son daaro asati lo'o lo'o mayo mayidi bettishin ha asatappe duuge baggera missilen hashshu lo'ora yiideta giizaysi xaffetidi eqqides.

2 kawo osanchati be oso oothizaysa giben eqidi betishin ha nam'ati be oshicha kushen koshe kehipe dhoqu histiza Misha oykidi betes izetika kumetha karetha mayida

Duma duma itta mishaped asa naytane dere magixa asati madadan yoshin asatape pude bagara kethaynne adusa mithati betetes

issi asas nam7uto issi kare shiishshidi qachi beettes ha qachettida addeykka too bolla utti beettishin wodorora zaro to xaaqi xaacidi qachi utistides

heedzdzu asati isti matan utti beettishin ha heedzdzu asatikka kumetha karetha mayo maydi beettettes izetape isti addes giddon dizayssi kooshe keehippe dhoqu histi si istiza miisha kushen oykkides

daro asati tamare wursidi anjo mayo maydi bettetes ha anjo mayokka qoodheppe too gakkanaas kammiza gita gita karetha mayo gidishin ha asatappe giddon nam'u karo kawo oosanchati lo'o lo'o mayo mayida

Issi qacho keeththan issi addey koshe nam'u koshe isti kare fiishi qachisidi beettees ha addeyka zo'o may'onne karetha caamma aaththidi oyde bolla uttidi beettees.

daro asa kushey gaattara mitta medho miishe oykkidi beettees ha mitta medho miishekka zayzare mala gidishin gaattara eqqida asatas ayfesoy woykko sinthe baggay beettontayssa bessees

Daro kawo oosanchati issi mata shiiqidi beettishin ha kawo oosanchatappe sinthe baggarakka bootta waraqata bolla karetan xaafettida miishay de'ees.

Nam'u issi medho kameti gede simi eqi dishin ha nam'u kametika medhon galal'o gididi betetes ha galal'o kametape pude bagara oge betishin duge bagara kehipe c'liliza adusa mitati eqida.

Daro asati pito kushen oyqqidi eqqi beetishin, ha asatappe goye bagara keehippe gita miththay beetees. Duge bagarakka miththappe oosetiza gita miththay de7ishin ha asatappe iss sinththara eqqidayssi galal7o ukumetida mayo mayidees.

Galali'o kaamey keehippe gita gididay oyddu tohora bishe haa simmidi eqqides. Ha kaameykka dumma dumma heerata iissiza miishshata issi bessappe hara bessa efanaas be bolla ba'idi eqqides.

Daro kametinne heera geeshshatetha naagiza asati beettishin ha kameza bolla maata heera geeshsha naagiza asati kessishe beettetes ha kameppe sinthe baggara gita keeththay deettees.

zo7o kaamey gede simmi eqqin iza bolla geeshshatetha ooto ooththiza asati kumeththa karethanne salo samaye may7idayti dumma dumma buurata makinan halishe beettettes

ogen daro geeshshatetha naagiza asati oge pittishe beettishin ha uge pittiza asatappe guye baggara mitatinne keethtati deettes ha asatappe isti macanaya zo7o koote mayada guye stimma eqqadus

nam7u kaameti xade bagganinne ganna baggan gidi dishin ha gaanna baggara yiza kaamezi medhon bootta gidishin lade baggara diza kaamezaz medhoy maata medho gidi beettees hakametappe istinazi keehife gitatides

issi keehippe gita shuchchafe ootettida keeththa sintan pooliseti heera geeshshatetha naagisiza asatinne dumma dumma indetinne addeti beettishin ha asatappe sinthe baggara pooliseti pittishe beettettes

Keehippe dariza asati geeshshatetha naagizayti iita iita buurata pittishe beettishin tapitiza asatappe giddon issi kawo oosanchay eqqidi ge'ees.

addeti indetinne dumma dumma asati issi matan heera geeshshizayti heera pittishe beettettes ha pittiza asatappe guye baggara keehi bootta keeththaynne cilila mithati beettettes

Heera geeshsha naagiza asati istikaame bolla dumma dumma maatatanne toomi doosati miza miishata bolla kessishe bettettes ha heera naagiza asatikka galal'okomethta may'o mayida.

Indetinne addeti pito oykkidi ogeza pittishe beettishin ha ogeza pittiza asatappe guye baggara koronte issi bootappe hara boota efiza meishay dhoqu giidi deees.

Heera geeshshatetha naagiza daro asati dumma dumma pitota kushen oykki beettishin ha oykkida asatappe issi awuzi keehidi dhaala woykko cima geetetti beettes hasatappe guye baggara gita gita mithati de7ettes.

Daro asati issi mata shiiqidi eqqi beettishin ha asatappe sinthe baggara pooliseti be maaran eqqi beettettes izetappe sinthe baggara dumma dumma buura pittizanne buura issi bessafe hara bessa efiza miishi beettees.

Indeti addetinne pooliseti denba bessan beettishin ha pooliseti indetanne addeta gade titisishe beettetes haasatikka be kushen kushen pito oykkidi de'eettes.

Issi medhora zo'i ekiza addey kushe pidi histidi duuna doyodi hasayishe betees ha hasayiza addappe xade bagara gordetanappe sinthatidi erana besses Giza misiley de'es.

issi aawa caala woykko cima geetettiza aaway kareta koote maydi hu7en bootta qoofe wothtidi puulunthara dizays uttides ha addafe heni baggara madabarappe oosettida miishi de'es

Laapun asati issi cugan eqqi beettishin ha laapun asatappe giddon issi addey guutu qammidi toyera bo'ati betettishe ha addezikka kumetha bootta mayonne karetha caamma aathtidi eqqides

nam7u asati issi bessan utti beettishin ha nam7atappe issi tophea kawo geetettizays kumetha karetha mayo maydi gaathara boota mayo may7 beettishin izikka to qaxidi duge simmi xeellees

Daro asati maaran uttidi beettishin haasatappe daroti maca gidishin nam,unne heedzdzati attuma gidi beettettes haasatappe sinthe baggara issi indiya waraqata oykkada nam,u asata sinthe baada eqqadus.

Isti dumma dumma miisheta ooththiza keeththa giddon nam7u maca naytinne issi addey beettettes ha nam7u maca naytikka tamare gidishin idetappe issi niya manaxire ayfen murtada beettawus.

daro kawo oosanchatinne dumma dumma asati issi matan utti beettishin ha utti beettiza asatappe guye baggara oyedzdzunne oyddo gidiza nayti eqqi beettettes izetappe gannara xilila mithay de7ees

issi goshshanchay badala giza katha ayfe giddon eqqidi kooshe dhoku histi siissiza miisha issi addey iza duhuna mata shiishin haasayishe beettees haaddezappe guye baggara darro badala ayfeti beettettes

Beyanas keehippe lo7iza keethta giddon dumma dumma bulla piddiso timirte tamariza nayti issi issi nayti gulbatidi ankoyti eqqidi beettetee ha naytappe guye baggara heedzdzu indeti eqqidi haasayishe de7'ettes

kaameti asatinne dumma dumma miishati beettishin ha kametappenne asatappe gu'e baggara issi addey miizata laaggidi gede bishe beettees ha miizata laaggibizadezappe pude baggara keehite dhoqa zummay beettes.

Asati woykko kawo oosanchati isti keethtan eqqi beettishin a kawo oosanchafe daro addeti karetha kometha kootenne gaatara bootta shurabe ma7i beettishin haasatappe sinthe baggara isti macana eqqadus

asay gafikko gelidi miza katha keeththan daro asati kaththanne ushsha sinthan aaththidi mishenne uyshe beettetes ha miza asatappe hanira matan diza oydati dishin oydatappe nam7ati maca

daro kawo ootanchati isti keeththan utti beettishin ha kawo ootanchatappe isti issinoti kare dere asati dishin issi isti asati toqiya ase giidi beettettii haysatappe guye baggara dhoqu giidi tophiya kawonne dumma dumma asati misilen beettettes

issi shuchchafe ootettida gita keetta garsan daro asati gede bishenne haishe beettishin haasatappe sinthe baggara nam7u addeti gede simmidi asata miishan xeellishe beettettes

daro kare dere asati issi matan keetta giddon shiiqi eqqi beettishin ha kawo ootanchatappe gede simmi eqqida nam7u addeti kareta kumetha mayo maydi beettishin ha nam7atappe issinas pompa kushen oyqqides

daro asati isssi mata shiiqidi asata misile bessizayssa oykki eqqida ha asata misile bessizayissappe issi addey gaanna baggara kezidi kushe sitti histidi beettees

keehippe lo7iza keeththa giddon daro kawo oosantati kometa lo7iza maro maro may7di eqqi dishin ha eqqida asatappe sinthe baggara zo7onne galal7o pudhor deees

Issi pooliseta azaziza aaway keehippe ordi beettishin ha aaddezappe guye baggara ilila mithati keeththatinne dumma dumma miishati beettettis ha poolisey esse bolla hindi baggaranne hane baggara karetha miishtay deees

daro pooliseti keethtinne dumma dumma kameti beettishin ha kametappe nam7u kaamey bishin nam7atappe issi kaamey ha ishe hanko kaames gide bishe beettettes ha nam7u kaametas giddo baggarakka pooliseti eqqida

Issi ooto keethtan nam'u poolisetinne nam'u kawo oosanchati beettishin ha nam'u kawo oosanchatappe issi hani baggara beettizays dunguza giza dere woga mayonne qoodhe bollara dunguza afela halidis.

isti urdi ekkiza poolisey koometha boothta mayo may7di karetha camma aattidi karetha qoofe hu7on woththidi waraqata oykki haasayishe beettees izi eqqida bessanka dumma dumma mitha hayteti laalettida.

Keeththa giddon pooliseti issife shiiqidi be qofa birshishin ha poolisetappe sinthe baggara diza issi poolisey tankoyetappe dummatiza booththa kumetha may'o may'di manaxire ayfen woththides.

Daro pooliseti issi peetta giddon uttidi beettishin ha uttida asatappe issi maccaya kumetha bootta mayo may7ada penera ha xeellashe beettawun ha poolisetikka be qoofe qoofe kestidi sinthan wottida.

C'ilila miththa garissan asati de'eshshen ha asatappe na'mu addeti xaxi eqqidda boththa qobe huppen woththida ha na'mu asatuppe sinthera dizzaay boththa shurabbe mayides.

Kawo oosanchati ba oosoza ooso keeththan, utti bettishinka kawo oosanchatappe sintha matan bettiza heezatappe, isso giddo diza issi ba na'amu kushe sintha attidi bootha shurabe maydi dees.

Daro kawo oosanchchattinne dumma dumma xoossa keththa asati bettishin ha asatappe sinththe baggara xaraphphe bolla pudhoy uuttidii betes ha pudhoy matan issi addezinne issi indiya de'etes

Keehippe daro asati gita keeththa sinththan garseninne bollan eqqidi beetishin ha asatappe sinththe baggara eqqida asati nu deres imotanne leemiso giza misila xaafidi beetetees.

Keehippe dembati bessiya horphile utethason sinththe baggara oydu addeti beetishin ha oydu addetappe giddora eqqida issi qonxa gixxidaysi hu'ey bo'a gididaysi nam'u addeta hashe bolla kushe woththidi de'ees.

kawo oosanchati issi keeththa giddon cugancugan eqqi beettishin ha kawo oosanchatappe daroti sinthera qoofe kessi beettishin issi addes qoofe woththidi hadirsa kushiye nokkidi beettees

Daro asathi bollaninne garssen eqqi beeththishin ha daro asathappe dari beeththizaythi thamare naytha gidishin thamare naythi dumma dumma salo samaye koothenne bolale gixxi beeththethes; izethikka thooophphiya kawo misile oykkida.

daro asati buro keexettiza keeththa matan shiiqi eqqi beettishin ha eqqi beettiza asatappe issi addes kushen dawutare oykkidi anko kushen qoofo oykkidi beettees izappe hani baggara issi ze7o kumetha man mayidadey eqqidis

Issi keehippe cilili ekkiza demba bessan daro kawo oossanchati indetinne addeti haa yishin izatappe guye baggara keeththati miththatinne dumma dumma birdati beettetes asatappe issinozi qoobe wothides.

Daro dere woga bonchiza asatinne dumma dumma kawo oothanchati issi matan hiiqidi maaran utti beettishin haasatappe guye baggara dumma dumma qilila mixati keethtatinne gita gita mixati beettetes

Issi haytey keehipe aakki ekkiza hangaya diza mitha garsan kowattidi asati dumma dumma keeththe bolla wodhdhiza miishata ekkishe bettettes ha ekkiza asatappe istineya ayfen manaxire wottadus.

issi addey tukke puute tokkidi adukkida puute garsafe biitta miishara gede fessishe beettees addezappe gure baggara dumma dumma puoteta haaththe ushshiza yarkani geetettizay deees

Ooso keethtan oyddu asati beettishin ha oyddu asatappe giddora kooshe keehippe dhoqu uhisti siissiza miishi gede simmi dishin haasatappeka guye baggara dumma dumma nam'u bandira qommoti uttida.

Issi addey qoodhe dhokqo histidi boothta shurabe may'di xeellishe beettishin ha addezappe guye baggara booththa keeththati aduste woykko loole mithatinne cilila matati de'ette.

Tophiya kawoynne dumma dumma afirka dire kawoti beettishin ha nam7u asati taro istissas immishe beettettes ha nam7atappe issinas kareta qoofo wotti dishin izetappe giddo baggara tophiya kawoy de7ee.

Daro kawo oosanchati issi matan shiiqi eqqibeettishin ha kawo oosanchafe issi addes galal7o miishe kushen oykkidi qanxishe beettees hasatappe xade baggara isti naya gammo dungoza may7adus.

Mata keesettida keethta matan daro asati eqqi beettishin haasatappe issi addezi kushen dawutare oykkidi qoofe hanko kushen oykki beettees addezappe hane baggara issi addey boottanne ze'o may'o may'ides.

Nam'u asati issi matan uttidi beettishin anam'u asatappe issiniya maca gidishin issiniyas attuma gidi beettees izatappe xade baggarakka misilen toqiya bandiray beettees.

Giya woyko duma duma miishata shamizane bayziza besan issi issi indeti gibabe ba huuphe bola wothidi beetetes gibabeka away dari awida saatene iray bukiza saate asay qohetonta mala maades.

Daro indeti issi dhumi besiza ketha gidon be kiyo gutha nayta idimidi detes ha indetappe sinthe bagara uttidayti issi indiya botha shurabe mayidara botha na idimadis

issi denba bessan heedzdzunne eeddufe dariza kaameti mata shiiqidi beettishin akaameta sinthan zo7o karetinne boothto may7ida asati beettetes tamappe hani baggara issi macanaya gibabe oykkadus

shuchcchati haaththetinne dumma dumma mitati diza bootan pude bolla baggara oyddo asati eqqi beettettes ha oyddo asatappe nam7ati issi matan dishin hanko nam7ati wodday gade wodisidayssa matan eqqida

keeththa sinthan daro tamari naytinne dumma dumma asati cugan cugan beettishin haasatappe daroti zokkun dumma meishata oykkiza meisha bayidi beettishin izata tugge baggara galal7o midholiza keeththay dees

indeti guutta nayta idimmi be ki'on beettishin ha idimmi beettiza indetappe issi sinthe baggara uttidara galal7o shurabe may7ada buutta afilan guutta naa idimmada beettawus

ichachcho asati isti matan beettishin ha ichachchu asatappe oyddu asati henira ha simmidi guutta guutta waraqata xeellishe beettete ha oyddu asatappe istinazi haara gede simmidi eqqidin xeellee

Aafoti kaametinne dumma dumma issi bootappe hara boota aaththiza zokkoti beettishin ha zokkoza garsan nam7u addeti issistan simmi eqqidi haasayettes.

issi haakime keettan dumma dumma harganchati dishin ta harganchata haakimeti caddishe beettettes haakimetikka duunan bootta meisha kammidi de7ettes

Issi aaho keeththa giddon daro kare dere asati hiiquti beetishin ha kare dere asatappe sinthera galal'oo ooden asi udtonta dishe beettees hanko gootan kumeththa asi uttidi deees.

Keehippe beyanas dariza asati issi mata shiiqidi dumma dumma medho may'idi beettishin ha asata giddonka toqiya bandiraynne dumma hara dere bandiray deees.

Issi adey kehipe denibati eqiza besan hayilasho na'u kushen qodhen oyikibetishin ha hayilasho oyiqida adezas shurabey bolla bagara duniguza medho gididi garisa bagara botha gidibetes

Issi maca Naya nam'u kushe pidi histada zo'o qonxane gixada karetha shurabe mayada Botha kame bolla keza eqada betawus ha kameppe guye bagara kehippe cililiza adusa mithay betes.

Ketha matan hedzdzu nayti betishin ha hedzdzu naytappe issi nazi tophiya bandira dhoqu histi oykodi gede simi betishin ha nam'u maca nayti issi issa idimidi betosona

Kehippe aaki ekkiza worati abbatine medhdheta zookoti bettishin ha medhdheta zookoppe heni baggara caamo giiza abbay bettishin hani baggara abbaya giiza abbay bettes puude baggara kehippe giita worati dettes.

Nam'u maca nayti gede simi eqidi issi issi kushe salo denthi beetetes ha nam'u maca naytappe issi maca Naya qonxa gixa beetishin issi Naya maca Naya addusa bolale gixadus.

Issi aafoti ekkiza bessan issi nay miicishe tophiya bayndira qoodhera halidi qoofe guye bagga zaaridi karetha qoofo woththidi koote dabban dancidi beette izappe guye baggara guutpe cillila maatati beettete.

oyddu asati issi matan eqqi beettishin ha oyddu asatappe giddondiza nam7ati maca gidishin lanqen lanqen eqqida nam7ati karet adde gidi bettettes ha addetikka hu7e bolla kareta kareta qoofey woththida

issi denbati ekkiza bessan cililla maatay adussa mitatinne shuchchafe keexettida peeththati beettishin ha keeththafe pude baggara guutha kuutha mithatinne gashshara maatati deettii

keehippe gita mitta garsan dumma dumma addetinne indeti beettishin ha asatikka gammo dunguza bollara duge simmisi qachidi afela kumetha afela may7di guutta nayta behun idimmidi de7ettes

Guye baggara dumiza bessan issi addey tama bolla pashe wottidi shaashsha shaayishe beettees ha addezappeka hani baggara nam'u oydey gede simmi dishin a nam'u oydetappe issi nea galal'o.

Keehippe cilili ekkidi bochchettiza bessan guutta gootta maatatinne mitati bettettes ha mitataska haytey guutta gootta gididi beettishin izetikka faydon keehippe daro.

Wora giddon issi adusse attuma nay tophiya bayndira zokko bollara oykkidi kareta caammanne kumetha bootha may'o maydi beettees ha addezappe wuye baggara gita gita mitati cilili beettettes.

Issi keehippe aduqi ekkiza addey hadirsa kushen gondalle oykkidi qoshicha kushen toora woykko xambaro oykkidi maata keeththa sinthan eqqibeettees ha addezappe guye baggara galban oosettida oyde issi guuthanay oykkidi eqqides.

Wora giddon nam,u asati beettishin ha nam,u asatappe issi buutta nazi koollo giza miisha garsera oykkidi beettees hanazappe guye baggara a duqi ekkiza addey koolloza dhoqu isti oykkides.

Mac'a nayti guyenine sinten maran maran eqi betishin ha maran eqida mac'a naytape sinta bagara hezdu atuma nayti eqidi betetes ha atuma naytape guye bagara shuchan osetida kehipe gita kethay betes.

keehippe daro nayti be maara maaran eqqidi kushen guutha waraqata oykki eqqi beettishin ha eqqida asatappe sinthera eqqida issi addes miicishe beettees hasatappe guye baggara cilla mitatinne birdati deettes

Issi bessan daro thamaare naythi issife shiiqi eqqidi beeththishin ha thamare naythi maccanne adde gididi beeththeththes; ha thamaare naythappe sinththera isthi na7ay kareththa miishsha kushen oykkidi beeththees.

Keehippe beyanas lo7iza bootti ekkiza konce bootan ichachu addeti utti beettishin ha ichachatappe ordati issi matan dishin izetappe guye baggara issinas baqana bolla kushe wottides.

issi keeththa giddon nam7u asati utti beettishin hanko asati eqqi beettetes ha eqqida asatappe istinazi kareta koote maydishin hanko istinaz bootta koote maydi eqqides

heeththa giddon kawo ootanchatinne dumma dumma asati deettishin haasatappe issi addey henira ha simmidi bootta qoefo woththi eqqides ta addezappekka ganna baggara isti indiya kareta shura bemmayadus

Gita mitta garsan daro asati issi mata shiiqi beettishin ha asatappe duge baggara nam7u asati issi mata shiiqidi beettettes izetappe guye baggarakka salo samayn gorfettida teettay deees

Keeththa giddon daro asati eqqidinne ookki beettishin haasatappe nam'u asati bollara zo'o daggi ekkiza may'o may'idayti uttidi xaafishe beettettes haasatappe guye baggara keeththa wulay deees.

keetta giddon asati eqqidinne utti beettishin ha asatappe hanni baggara heedzdzu asati utti beettettes duge baggara eqqiday daro asati dishin izata gu7era macanaya ha yashe beettawa

Keetta giddon asati cugan utti beettishin ha cugan utti beettiza asatappe sinthe baggara issi maca naya kumetha hu7a goozada xaafashe beettawus hanayppe hani baggarakka issi addey karetha koote may7ides

addeti indetinne duma duma asati isti matan eqqidinne utti beettishin haasatappe gu7e baggara gammo derenkata geetettiza uutti gu7e baggara beettees hasatappe issi nozi gibabe ookkidi eqqide

Daro addeti indetinne dumma dumma macanayti issife chugan cugan eqqi beettishin haasatappe giddon diza issi macanaya gibabe giza miisha awappe bena kammada beettawus.

Issi garsera urqan cadettiza keeththa matan nayti maaran maaran eqqi beettetes ha naytappe sinthe baggara issi parethashora be mayida addey duge simmi uttidi xaafishe beettees.

Daro woththanchchati be maaran eqqidi dishin ha woththanchchatikka kareththa bolalenne salo samaye koote mayidi beettettes. Izetappe duge baggara izeta erissiza caala asati eqqida.

Kehipe demibati utidda bessani cilili mattayi deyisani kuwse kayishini bessesi ha kuwase kayisatappe issi na'azi ekanawu woxishini hanikoti ha xelesi

Keehippe denibati ekkiza bessani daro asati maranni maranni utti betishshin haa asatappe gidora nam''u tibabe gizo mishsha awayinne irayi bena bochchonntta mala kamida misha nam'ati oyikkida .

keehippe denbattinne cilili ekkiza bessan dumma dumma kuwaase kaa7iza nayti kuwaase kaa7ishe beettishin ha naytappe gu7e baggara keehippe dhuqu giidi cilila mithatinne keeththati de7ettes

kuwaase kaasanchati issi demba bessan issi kare shiiqidi beettishin ha kuwaase kaasanchatikka mule qonxa gixida ha qonxa gixida asatappe guye baggara daro kuwaase kaasancha xeelliza asati eqqida

Kowaase kaasanchatinne kowaase kaasa beyiza asati beettishin akowaase kaasanchati kumetha tamay shurabenne kareta qonxa gixi beettishin haasatappe guye maggara daro asi beettee.

nam'u kare dere qowase kaasanchati misilen beettishin ha nam'atappe issi nazi ha bessishe haasayoppa giidi duuna oykkidi dees issi xade baggara dizays nam'u kushe qaxi idimmides

Issi gita keeththa sinthan kowaase kaasanchati galal'o zo'onne karetha may'o maydi bettetes ha naytappe sinthera dizayti bi cuganokki beettishin gu'era dizayti eqqida.

Kowaase kaa7iza denba bessan daro kuwaase kaasanchati kaa7ishe beettishin ha kuwaase kaasanchatappe issinazi kumetha karetha may7o maydi beettes hankoyti salosa mayshurabenne kareta qonxa gixxida.

issi caala aaya kooshe keehippe dhoqu isti siyissiza miishta hadirsa kushen oykkada haasayashe beettawus iza oykkida miishay medhon karetha gididi dade baggara ilila gidi beettishin izakka micashe haasayoy

lafi diso timirte tamariza guutta nayti dumma dumma miishata be kushen aaththidi beettishin ha naytappe nam7u attuma nayti kometha zo7o may7o maydi beettetes izetappe guye baggara shuchchafe keexxettida birday dee

Kowaaseka iza nayti issi kowaaseka7iza denba bessan kaa,ishin ha naytappe sinthe baggara kometha zo,o mayda nay sinthetidi woxxishe beettees izappe guye baggarakka salo samay mayda nay woxxishe deees.

daro asati gammo dunguza kootenne qoofe woththi beettishin ha asatappe issi gammo dunguza mayda addey hadirsa kushen kooshe keehippe dhoqu histizayissiza miisha kushen oykkidi haasayishe beettees

issi zayzaareda ggiza mitafe ootettidayssa bolla haaththe oyikkiza miisha wothidi bollara duge haaththe geesh qoletonta mala ooththiza miisha wottidi pompabe haatta garsen diza kobben qolishe deettee

Issi bessan daaro asti gedene ha hametishshe betishin ha asatape hani baggara nam'u tohora diza wode kaame asati lagishshe yettes ha wodde kaameta lagiza asatika quxiren ichashsha gididi betetes.

Issi bota kame ha shiqidi pude baga simi eqishin ha kamepe guye bagara asi kethine gita gita mitati betetes ha asatape issi adezi salo samaye dawutara kushen oykides.

Benzine giza biittan dumma dumma gitanne guuththa kaameti beetishin ha gita kametappe xade baggara nam'u booththa kaameti hayishe betteetees.

Heehippe dembaati ekkizan bittay de'iza bessan dumma dumma boota, karettane galal'o, kaameti issi sohan sohan eqqidi deettes.

Daro kawo oththanichchatti issi kameyi eqqiza botara ha yishshin ha asatappe xade bagara boththa kameti pude simmi eqqi betettes.ha kameta sinththanikka sinththera hedzdzu adeti issi Gina gididi yetees.

ogen salo samaye gidida heezhu toora diza kaamey hanthishin akameppe guye baggarakka shuchthafe ootettida gita keeththay deettes keeththa matan ilila mithatinne dumma dumma maatati deettes

shuchcafe oothettida ogen daro gootta kaameti beettishin hakametikka medhon bolla baggara bootu gididi garse baggara salo samay gidi beettetes hakameta giddon gashshara nayti kezis henne wodhdhishe beettetes

beyanas keeyife lo7iza denba bessan dumma dumma kaametinne asati beettishin ha asatappe sinthe baggara nam7u kaameti beettettes ha nam7u kaametappe issinazi medhon boothtu gidishin issi nazi medhon kareta

Issi dhima keeththa sinthan nam'u toora diza wode kaamey eqqa dishin izappe pude baggara boyshafe oosettida ibithe woykko issi miisha kammana maaddizay issi karen shiiqidi eqqide

Denba bessan nam'u guutta kaameti beettishin hanam'u guuta kaametappe issi kaamiya hamatada beettawus hakaametappe pude baggara nam'u addeti gede simmi bishin hanam'u addetappe issina karetha kometha mayo mayides.

keehippe daro guutha kaametinne isti gita kaameti ha ishe beettishin ha gita kaamezappe guye baggara ogeza giddon isti gita cilila mithay eqqidi beettes iza matara isti aayaggede bawun

issi ola olettiza miisha zukku bolla woththidi issi karetha kaamey usupun toora dizays eqqides akameppe guye baggarakka gita gita shuchchafe oosettida keeththati betettes

haaththe woykko abba gizayssa giddon issi bessafe hara bessa efiza gita miishay beettishin ha gita miishafe gaanna baggara kafotinne dumma dumma haaththe dhaqiza miishati beettettes haaththafe guye baggara keeththatinne mithati deettes

Dumma dumma wote kaameti nam'u tooranne oyddu toora diza issi issi heedzdzu toora diza kaameti maaran maaran beettishin ha kametappe sinthe baggara lambay du'a giza misiley dhaafettides.

Denbati ekkiza bessan salosa may7enne bootta kaamey gede simmi beettishin ha kaametappe buye baggara bootta kaamey keehippe daro miisha be bolla ba7idi bishin ha miishappe bollara issi addey ko7en uttides.

Daro asati wode kaame worko buutha kaame geetettizayta nam7u toora dizayta ziqqa bessafe dhoqa bessa laaggishe beettettes ha asatappe guye baggara cilila mithatinne dumma dumma geta keeththati beettettes.

beyanas keehippe lo7iza bessan daro asati issi mata shiiqidi miicishenne kaa7ishe beettettes ha asatikka addeta macatanne dumma dumma asati idimetti beettishin izetappe sinthe baggara xaraphe bolla udhoy beettes

Nam7u addeti issi matan eqqi beettishin ha nam7u addetappe guye baggara medhon booththu gidida shuchcha keeththay beettes ha nam7u addetikka kumetha karetha may7o may7i beettishin izetikka duunan dumma dumma miishada kammida.

Cilila maatay gita miththay kaameynne kawo oosanchati beettishin ha kawo oosanchati goozetti diza katha issi kare shiishi doorishe beettetes

Issi dumi'atti ekkizason addey indanne maca nayttinne guuththtti beettishin ha asattikka dumma dumma bolale.qonxqanne dumma dumma caamata aaththida

deyanaskyehippe lo7iza wode ogen ade baggara mithatinne gita gita keeththati beettishin ha keeththafe sinthe baggara asatinne bootta kaamete beettettes ha bootta kaametappe issi giddon beettizara eqqadoe

Shuchape ooththettida gita keeththay demba bessan dishin ha keeththay bolla baggara bootta medhon beettishin garse baggara dumma dumma karettanne galal'o medhoy beettees

Issi keththa giddon dumma dumma maxafeti be cuggan cuggan utti betishin ha maxapetape hani baggara gashshe na'ayi gulbatidi hookidi bettes.

Hedzu asati issi maxafe bayizida ketha giddoni maxafe oyikidi bettesi. Ha maxafe bayizidda ketha gidoni duma duma maxafeti baa marani utidi betesi. Ha maxafetafeka issi maxafe tamare nai oyikidesi.

Daro deere wogga b0nchisiza asatinne tamare keetha aawati issi keetha gidoni hantishe beetishin ha kawo oosanchatappe puude bagara nam'u mac'a nayti dawtare doyidi xelishe beetetes.

Kehipe daro asati issi c'uga eqidi sintera diza asati utidi betishen ha asati de'iza besay kehipe c'lilane lo'i betes.

Daro tamaareti tamaare aayetinne tamaare aawati issi keetha gidon tamaare wursida asata anjo ekishe beetetes haysatappe guye baggara dhoqu gidi keethaynne dumma dumma misiley beetes.

Booththa boothta keeththa garsan daro asati eqqi beettishin ha asatappe hani baggara dumma dumma cilIla mitHatinne shuchchafe ootettida keeththati beettees. Ha keeththatappe koronte issi bessafe hara bessa ehi efiza miitay eqqides.

Issi macanaya bollara bootta koote mayada garsera bootta shurabe mayada nam'u kushe sinthe bagga atta idimmada eqqadus a macanayakka kude bagga xeellashe hu'e woykko ittike guye zaarada beettawus.

issi addey bollara karetha koote may7di gaaththara booththa shurabe may7di beettishin ha addezappe guye baggara shuchchafe ootettida keehi gita mithatinne cilila cilala mithati beettetes

Issi dumma dumma meeshata ooththidi kushen beyiza keeththa giddon dumma dumma ooththi beyo meshati goozettidi guutta guutta meshatan deettes.

Maata ossetiza ogge woykko hai goyettida oggen nam'u addeti mata shiqqi betishin ha addetape guye baggara hara asati ha yishshe bettetes ha sinththen eqqida addetappe issi addezi kumeththa kareththa maayo mayidi gaththara zo'o shurabbe mayides.

Oge baasiza galal'o kaamey ogeza baasishe dishin ha oga basiza galal'o makinazappe xade bagara daro asati pude simi eqidi xeelishe de'etes.

Keehippe aafoti ekkiza bessan oge baasiza galali'o kaamey oge baasishe beettes. Ha kaameppe garssa baggara cilila cilila miththatinne dumma dumma guuththa miththati beettetes.

booththa kaamiy galal'o kaamiynne zo7o kaamiy ogera ha yishenne gede bishe beettishin kametappe xade baggara gita keeththati beettettis kaamas sinthe baggara boothtan ooththettida keehippe gitatiza keeththay des

Daro asati issi ooso keeththan issi matan matan shiiquti beettishin haasatappe issi addezi bootta may'o may'iday xaafishe beettees. Izatappe hanko asati haara gede simmidi baqana bolla kushe wottida

issi denba bessan kaameti pooliseynne hakame laaggiza asati dishin heedzdzu pooliseti issi adeza be sinthan essidi dawutare bolla qaafishe beettettes hakameppe pude baggara iskindeya hayashe beettawus

ogen daro kaameti issi mataan matan eqqi dishin ha kametappe xade baggara birdaynne dumma dumma gita keeththati beettettes ha gita keeththafe guye baggara gita adussa mithati deettes

Kawo oosanchati goshshanchatinne dumma dumma asati eqqi dishin ha kawo oosanchatappe guye baggara galal'o gade goyiza makinay deees.

Mata ooththettida ogera issi keehippe gitatiza kaamey yishin ha kaameppe ganna baggaranne dhade baggara daro asati eqqidi beettettes asatappe guye baggara keeththatinne gita mithati beettettes.

Daro asati issipe matan shiiqi eqi betishe ha asstape hedzati dumma dumma otho oge oothotanne ketha oothota osisiza asata gidishin hankoyti kawo osancha gidi betetes

Keehippe demba besan haathe haathiza Gita mishatinne shuchat , mithat , asati betetesi, asatppe guye bagara issi Gita mithiya betishn izi garsan haathe oykiza bootha mishay utides,

Issi bessan keehippe gitatiza shuchchafe ootettida keeththay mithatinne birdati beettishin ha mithatappe sinthe baggara nam'u bessan haaththey salo kude guppishe beettis haaththetikka medhon keehippe boothta.

daro asati issi matan shiiqi eqqishin ha daro asatappe issi addezi haaththe kushen ekki uyshe bootta qoofe wottidi kareta kootenne bootta sure maydi beettees ha asatappeka xade baggara isti bootta shurabe mayiday eqqides

dumma dumma kawo oosanchati indeti addetinne dumma dumma asati beettishin haasatappe hani baggara keehi aduqi ekkiza addey karotha koote may7di qoodhera gaammo dunguza yeggidi bootta qoofo woththides

haaththa oykkiza miishay keththaynne duma duma birday dishin ha birdafe dugge baggara keehippe dhoqu gidi adussa cilili ekkiza mitati de7ettes

kawo oosanchati isti mata shiiqidi haaththa duuqiza bessa biidi haaththa kushin ekki uyishe beettishin asatappe guye baggara dumma dumma kawo oosanchatinne hara asati beettette duge baggara isti boottamayo may7idadey silken xeellishe dees

daro kawo oosanchatinne dumma dumma asati nam7u kushen haatta ekkidi uyshenne haasayishe beettettes haasatappe guye baggara qilila mittay beettishin a haatta uyiza addetappe issinas bootta gooso wottides

Daro kawo oosanchati qoodhera dumma dumma dere woga mayo qachidi yishin ha kawo oosanchatappe guye baggara guutu zumati ekkiza bootay deettes izatappe heni baggara mata keexxettiza keeththay de'es